Bitaili diw yaram ,bu def diw yaram, mo nek si photo bii.

Ay gone talibe yu daaw, yu neka si seen barabu jangekay ak nyu lene jangal ak ay garab si ganaw si barabu jange kay bi

Neet ku null , ku emmeh koraah , di bekal ayy kanu tubaaam baam , nu nekaah si ayy roon garaab ak yeneen neet yu null.

Ab naigu faesael kati khibaar, bu faesael si khadam bu njakeuh, neh ngurr gi war nay baayi, kalifaaye deuk bum japu, wala bum tek lokho.

Bangy feutor bu njull bu mak bu nekue cii birr saal pur tog geh kai, ak njehgeh naiiyam.

Li si netal bi ay battery auto la nyu teklanteh lenn teeg len bena palac.

Li si nital bi puspusi nit ku lago la, mu nyuul am lo bule.

Aye booli kus kus, bu handak soos ak ganaar.

Li see netaal bi ay jeen la jeeni koobo.

Lii si photo bi, aye turnawis yu barri lah, yu bokut fashion, ta bokunye yemuwaay tamit.

Li ap applikation la bu neka si naga bi teh nyu ko tudeh netflix.

Nyii, aye guneeh talibeh yu ndaw leen, nyu took si sen aye tooguh, si biit naik bunye leen di jangaleeh.

Lii bagass la bu boku cii yu haleh talibeh yii di jeufandihkor, surtout nju neka ci macherre science.

Li bonti xibaar la bu fosal si hetab bu ngeh ka neh na imam yi wahtan nax parti bi di APRC nyu wahtan nak arr ngeti rew mi rewim Gambie moi Adama Barrow si nu Yaya Jammeh moneh nyowateh wala ngim si wat si birr Gambie.

Lii, ab taireh lah, bu faesael si, khaedaem bu njak, aye rab, def si aye bindh, neh, rabbi nyuneh, aeuri taeudh jotna.

Lii si nitaal bi, bitail lah, bitaili garap.

Jigain ju defaru bam rafet, sol yiraim bu rafet, tiyai saak bu ndaw si lokhoom, sol dallu koket.

Jigeen ju neka si palaci jangeh kai omnabiti di genda ay bagassam.

Daali koket, bu buleuh.

Neegi deputey Gambie.

Nyaari jaaru nopu.

Feeru paaseeh kaaye, bu kuraah.

Nyaari jigain yii daebu si genah, ameh kurr.

Khaleh bu jigain bii jangh nyaw, kukoy jangal dako wan, si machine ni nyawee kaay bi.

Auto bu bulo bu taxaw di yep ay nit.

Fagkat bu neka si berembi fageh kai aam kanam gu febar.

Nyaari fach kat yu jigain, yu nek si beaureaubu fajee kaay malla, di fach khaj.

Ay nit yu neka si xomfeef di feeci

Ay goni yuy futbal.

Xaleh bu jigeen bu sanseh beem refet tog netaalu.

Aye khaleeh talibeh yu ndaw, si sen beaureaubu jangee kaay.

Gaal bu def ay nitt neka si birr ndox bi di dem.